Lii palaati soraans la, nyunge ko tek si aset bu weekh, soraansi machi la, soraans yu rafet, nyunko rahas bem set.

jigeen bu tokk di nyawwu.

Bii lambu la, lambu waaw, nyaari goor nyooy neka si suff bi, di wiriwara wiriwara, ba kena daan moromam, Waaw.

Paa bi toog napakat la, bu nékut napakat tamit mungee defar mbaal yu ñuy napee. Waaw, mbaal yu ñyuy napee, mungi nii toog, di defar.

Jarou nopaa nyu rafet pur jigeen.

Torgu, am ayy njegenai yu ndaw ak tabul si diga. Tabul Bu nyul Bu tekk si diga.

Bii marakiss lah. Mba kittu ma si jakhah. Dali gorr la wow Dali gorr. Nyung koh shol ak sen yeereh Wolof.

janha bu sanseh tai sol yehreh bu rfet ak possett bu hougku.

Nataiy kai yii nitt puur nyawuu.

Jigeen bu nyeoul tai leihtu karawam bi nassy pehrri.